Salo nyɛla nan laɣim ʒia ka ye liiga piɛla bɛ puuni so nyɛla ban ʒi tooni ka gbibi o gaana tuuta bini ka o ningbin kom nyɛ zaɣa sabinli ka o nyaɣi baaji sabinli ka zaɣa piɛlla bombo dipuuni.